Momaludhi gomaudhano opuna wo omaudhano ngoka gokuhinga okathanguthangu. Ohapu kala pu na woo omathigathano kwaa ngoka ha vulu okuhinga okathanguthangu dhingi.

Omahangano goombaanga ohaga kambadhala okulombwela oshigwana kutya uuna taya tula mo omayakulo ga yoolokathana mookompiuta dhawo naya se oshimpwiyu, oshoka omayakulo gawo ogo wo haga yaka mo uuyelele mboka wa simana moongodhi.

Omahangano goombanga oha ga tsu woo omukumo aayakulwa ya wo opo yavule okutuma iimaliwa taalongitha ongodhi yopeke. Nomokalo nguka ohaa vulu okweeta omathigathano gaamboka taa tumu iimaliwa taa longitha ongodhi yopeke otaa vulu yii sindanenamo sha.

Monena aantu otaa longo iihongomwa, taa longitha omake gawo. Ohaya hongo iipundi, hoka haya tula omatalashe etaga hondjelwa ko, opo uuna aantu taya kuutumba ko, yaa ehamekwe kiikuutumbitho.

Molwa omaungomba, monena moshilongo omuna aantu oyendji mboka haya vulu okulongitha omake gawo okunduluka iinima ya yoolokathana. Nomukala nguka aantu otaya vulu oku imonena iisimpo ya kandule po omaudhigu ga mbanda yevi.

Mongashingeyi ehumo komeho olya thika, naantu ohaya vulu owala oku kala yena mpoka ye li taya longitha omayakulo gawo goombanga oku pitila moongodhi dhawo dhopeke.

Olundji ngele aantu tagongala iihakala yeshi kutya otaagongala uule wethimbo lithike peni, niipundi ohayi kala yatulwa omalapi nenge omatalashe opo aantu ngele taakutumbako kaayehamekwe kiikutumbitho ya wo.

Molwa uukengeleledhi ookalyamupombo otaya kambadhala iinima oyindji. Onkene osha simana uuna to pewa oshimaliwa wu kale weshi tala nawa oshoka otaya ningi omathano giimaliwa mbyoka kaayishi yoshili.

Omahangano goombaanga ohaga kambadhala wo okutsa omukumo aayakuli kutya osha simana aayakulwa yakale yena oompungulilo.

Molwa ehumo komeho nena aantu otaya longitha oofunguna ngele tashiya pomayakulo goombaanga. Naanangeshefa oyendji ohaya vulu oku pindika yo taya futwa oku pitila koofunguna.

Oosikola ndhoka dhopaungomba odha tsakaneka wo epangelo ondjilakati. Oosikola otadhi longo aantu nkene yena okulongitha omake gawo okunduluka po iinima ya yooloka. Aantu oya ka ninga oongeshefa dhawo, opo yi imonene iisimpo taya longitha omake gawo.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yaasho niimaliwa mbika oha yi kala tayi gandja ondjokonona yoshilongo shoka pauhupi nomukalo nguka mboka ya heshi oshilongo shoka ohaa vulu woo oku kala ya tseya po kashona.

Opena omahala gomalandithilo, omahala ngoka aantu haya yi uuna ya hala okulanda nenge ya hala okulanditha. Omahala ngaka ohaga futilwa nomukalo nguka epangelo ohali vulu okumona oshimaliwa okuziilila momahala moka.

PaShiwambo, uuna aayihokani ye na ondunda yawo yokulala, ihe oye na okanona, ngele okanona hoka oka toyo, inashi uthwa okanona hoka ka lale kombete yaavali yako, oshoka anuwa oshi na omupya.

Omahangano ogendji ohaga vulu okuka dhika uutala pooha dhaantu nelalakano opo ya vule okufala omayakulo gawo mpoka pena aantu.

Opuna omukithi gwamalaria ngoka hagu etwa naana koomwe ano uuna walika komwe ndjoka onkiinu otovulu okukala wamonika omukithi nguka gwamalaria.

Monena aantu otaya kambadhala okumona iilonga, opo ya vule oku imonena iimaliwa, oshoka iimaliwa mbika oyo aantu haya longitha okulanda oompumbwe dhawo dha kehe esiku oshowo okufuta oosikola dhoohembundangele yawo.

Omaudhano ohaga kwathele omadhiladhilo gaantu opo ga vule okukala geli pehala. Ohaga kwathele wo natango aantu opo ya vule okudhimbwa uudhigu no yavule wo okuya po nombepo ompe nkene yena okutaalela omaudhigu.

Aantu ohaya longitha omake gawo okuhonga iihongomwa taya kutha momakota gomiti. Iihongomwa mbyoka taya hongo ohaye yi landitha po opo ya vule okwiimonena iisimpo ya kandule po oompumbwe dhawo dha kehe esiku.

Olundji uuna aantu taya eta po ethano ndyoka tali kala koshimaliwa ohaya vulu okutala kondjokonona yoshilongo naashika osha simana oshoka oohembundangele nayo ohaya dhimbulukithwa ondjokonona yoshilongo.

Omahangano goombanga ohaga kambadhala ga tse omukumo aayakulwa yawo, opo ya kale taya longitha uukalata uuna ye na shoka taya landa. Ano ya ha longithe iimaliwa, ihe ya longithe uukalata.

Pomatala opuna woo uutalala wumwe mboka hawu kala wuna nenge hawu kala tawu landitha iikutu yomaludhi gi ili nogi ili. Aantu oha yayi ihe nduno ya kalande iikutu mbyoka ihe oshasimana manga inaya landa ya kale yi iyelekamo opo yamone kutya oyagwanamo.

Opena ongonga-hangano yo shimaliwa , ongonga ndjoka hayi kwathele okupindi kithathana kiilongo , Ongonga hangano ndjika oyina iilongo mbyoka ine mwa kwatelwa Namibia, South Africa, Lesotho na Eswathin.

Uuna aantu taya zi moshilongo shimwe yu uka moshilongo oshikwawo, opu na okupingathanitha iimaliwa. To gandja oshimaliwa shomoshilongo moka to zi, opo wu pewe oshimaliwa shomoshilongo moka wu uka.

Monena aantu oyendji oyi iyadha taya kengelelwa okupitila koongodhi dhawo, taya kengelelwa iimaliwa yawo yokoombaanga. Nomukalo nguka oombaanga ohadhi kambadhala okutseyithila oshigwana shi kale sha kotoka shaa ha ninge iihakanwa.

Ondjele yoshimaliwa ohayi vulu okulonda yo ohayi vulu okugwa shi ikwatelela kiinima mbyoka tayi vulu oku vulu okukala tayi ningwa koshilongo hoka, ngele oshilongo oshina iita ondjele yoshimaliwa ohayi vulu okukala ya londa.

Molwa osikola dhopangomba aantu oyendji monena oyena ongeshefa dhawo dhoka dho pawumwene .Mongeshefa moka havulu okunduluka po iinima ngaashi iitafula iipundi osho woo oombete .

Omahangano ngoka goombaanga kageli po owala okupungula iimaliwa yaayakulwa yawo. Ihe ohaga kambadhala woo natango okuya po nomathigathano gayooloka mpoka aayakulwa yawo taya vulu oku kutha ombinga nokwiisindanena mo sha.

Uushina owundji mboka woombanga wuli pondje monena oomayakulo ogendji otaga vulu oku ningilwa puushina mboka. Uushina mboka oto vulu oku kutha iimaliwa kombanga yoye nenge kokakalata koye oshowo oto vulu oku tula ko iimaliwa koka kalata koye.

Omahangano goombaanga ohaga kunkilile noku tseyithila oshigwana nkene shili shasimana oku pungula . Uuna aantu taya pungula ohashi yakwathele ngele ya adhika kuudhigu wo mbaadhilila.

Kehe megumbo lyopashiwambo ohamu kala muna oshinyanga shoka hakutiwa osho musamane. Poshinyanga mpoka opuna ehala mpoka hapu temwa omulilo po puna natango iipundi mbyoka mpoka hapu kala pwa kuuntumba aantu niipundi mbika oya hongwa miiti.

Omahangano gombaanga ohaga tsu omukumo, opo aayakulwa yawo ya kale haya longitha uukalata uuna taya landa. Naashika oyeshi ningi oshipu opo uuna aantu taya longitha uukalata ngele taya landa ya kale ihaaya pulwa iihohela yasha.

Omahangano ngoka goombaanga ogena aaniilonga mboka haya vulu okukwathela aayakulwa miinima yi ili noyi ili ngele tashi ya pomayakulo goombaanga.

Monale aantu sho yali kayena uuyelele owundji kombinga yoombaanga naasho dhali kadhipo aantu oyali haya pungula iimaliwa yawo ngele taya fumvike poongudhi nenge yena ngaa mpo taya fumvike ashike oshekeya pompito mpono kutya aantu oyendji ohaya dhimbwa mpoka ya fumvika.

Oshi li oshinakugwanithwa shombaanga kehe okutsa omukumo aayakulwa yawo ya vule okukala ya pungula iimaliwa yawo noombaanga. Nomukalo nguka ombaanga ohayi iyadha tayi vulu okukala yagandja omikuli kaayakulwa yawo yane.

Ehumo komeho olya etelele oshindji monale aantu oyali haya ya lula noonyala uuna yena shoka taya landitha ihe monena opuna oocompiuta ndhoka hadhi vulu dhina woo uumpunda woku tulwa iimaliwa uuna omuntu ta dhengitha iinima ye peshina.

Omahangano goombaanga oge na wo ompito ndjoka aayakulwa yawo taya vulu okukala yi iyakula yoyene ngele tashi ya pomayakulo goombaanga nopamukalo nguka ehumokomeho oli na mo sha.

Iimaliwa oyo aantu haya longitha ngele taya kakonga oompumbwe dhawo dhakehe esiku koostola oshowo komatala. Oyo ngaa natango haya longitha ngele taya futu oosikola dhuunona wayo.

Epangelo olya tsakanekwa ondjilakati oshoka monena otuna aanangeshefa oyendji aashona mboka tayi ilongele yoyene taa longo komake gawo okumdulukapo iinima yayooloka.

Monale aantu oyali haya longitha uulahite opo ya vule oku kala ya mona uuyelele ngele uusiku weya, nomomukalo nguka aantu oyendji oyali ya pile moondunda oshoka okalahite uuna ka pupo ohaka kwata omulilo.

Omahangano goombaanga ohaga kwathele wo aantu mboka haya mono iiyemo kehe omwedhi opo ya vule okulanda iilandomwa yawo taya landa nombaanga yo taya vulu okukala taya futu kehe omwedhi.

Omahangano ogendji goombaanga ohaga kwathele aayakulwa yawo mboka yeli mompumbwe yomagumbo. Ohaya vulu oku kala ya gandja omikuli dhoka dhina iihohela iishona kaantu mboka taya ka tunga omagumbo.

Uudhano owa simana oshoka moku pitila momaudhano ga yooloka, aantu ohaya vulu okutseyathana. Aantu ohaya vulu wo natango ya kale yena omalutu gena uukolele oshoka ohaya kutha ombinga momaudhano.

Omahangano goombaanga nago ohaga vulu woo natango okuya komaulikilo giipindi, uuna guuvu pomahala gontumba puna omaulikilo giipindi. Nomukalo nguka ohaga vulu oku tsakaneka ko aayakulwa yawo yena omaudhigu giili nogiili.

Omalovu ohaga vulu wo natango okunuwa kaantu ihe osha simana ngele aantu taya ngambeke okunwa omalovu, oshoka ohaga vulu okuyonagula po uukolelel waantu.

Ombaanga onene yoshilongo oyo yina oshinakugwanithwa shoka hashi kala shoku eta po oshowo oku topola oshimaliwa. Tayi topolele moshigwana ano tayi topolele oombaanga ndhoka dhomoshilongo oonshona.

Oshili wo sha pumbiwa, opo aantu ya kale kaaye hole naana oku indila, oshoka nena ngele omuntu okwa indile omanga ta vulu oku kala iniindila, otashi vulika ongula pu keye uudhigu mboka a pumbwa oku indila shili.

Monena omahangano ogendji ngoka taga landitha omiti dho kwaaludha omauvu gi ili nogi ili. Ihe oshigwana oshina okukala shiitulamo oshoka omiti dhimwe ndhoka otadhi vulu wo okweetela omuntu.

Monena oongeshefa odhindji odhina uushina mboka aantu haya vulu okulongitha uuna ya hala okulanda, oshoka osha tseyika nawa kutya oshanika oshiponga ngele aantu ya humbata iimaliwa oyindji peke.

Pomahala ngoka gomayinyanyudho ogendji opwa tungwa wo omahala ngoka aantu taya vulu okugondja nosho wo uundama wokuyoga.

Omaudhano oga simana, go natango omaudhano ohaga vulu oku kala ga kokeka iilongo momukalo nguka omahangano goombaanga nago ohaga kambadhala oku yambula po omaudhano oshoka omaudhano ohaga kaleke wo natango omalutu gaantu geli muundjolowele.

Osha simamana opo manga omuntu inoo enda okuza moshilongo shimwe toyi moshilongo oshikwawo, to tala ondjele yoshimaliwa yoshilongo shoka, oshoka esiku nesiku ondjele ohayi lunduluka. Ohayi ningi nee ya londo nenge yagu pevi.

Shimwe shomuukwatya wiimaliwa osho shoka kutya ,oshimaliwa nashi vule okukala tashi vulu okuhumbatwa. Ano nashi vule okukala omuntu ta vulu okweenda nasho uuna tayi akalande oompumbwe dhe.

Omahangano goombaanga ohage ya po nomathigathano ogendji nelalakano opo ya vule okutsa omukumo aantu mboka kaayena omakalata goombaanga ya vule okupatulula uumbo wawo woombaanga.

Ombaanga ndjoka ya FNB oyina wo omukalo ngoka aayakulwa yawo taya vulu okupungula. Ano uuna aayakulwa yawo ya hala okulanda taya longitha oombanga otaya vulu okukala ya tula mo eyindilo. Yo taya tegelele uulethimbo nande owesiku, na ngele eyindilo ndono ya ka mona lyafa kaa lina oshilonga, otaya vulu oku li kutha mo.

Opu na aanongo mboka haya longitha omake gawo okundulukapo iinima ya yooloka ohaya vulu wo okulongitha omakota gomiti nenge taya longitha iitenda yo taya fikile.

Aanongo ohaya longo iipundi, taye yi longo etaye yi tula omatalashe kombanda opo aantu ngele ya kuutumba kaaya ehamekwe kiikutumbitho uuna ya kutumba ethimbo ele.

Uuna mondoolopa mu na omayulukilo giipindi, omahangano goombanga nago ohaga kutha wo ombinga nomukalo nguka omayakulo ogendji goombanga ohaga vulu okukala geetwa popepi noshigwana.

Omahangano goombaanga ohaga kambadhala okutsa omukumo aayakulwa yawo, opo ya vule oku kala taya longitha uukalata wawo uuna yena shoka taya landa, oshoka oshili sha nika oshiponga oku humbata iimaliwa yomwaalu omunene peke.

Omahangano ogendji goombaanga monena otaga longitha oongodhi oku yakula aayakulwa yawo. Aayakulwa inaya pumbwa oku enda oondjila oonde ya ye komahala goombaanga ihe otaa vulu okulongitha oongodhi dhawo dhopeke.

Iimaliwa oya simana oshoka monena aantu ngele taya tala ongushu yoshinima ohaye yi tala kohi yoshimaliwa ano ngele opu na nande ohauto yi li po, opo aantu ya mone kutya ohauto ndjika oyi na ongushu yi thike peni ohaya metitha oshimaliwa.

Uudhano owa simana, oshoka aantu mboka ye hole uudhano oyendji oyo mboka yaana ohoni, ano uudhano ohawu kutha mo ohoni maantu, wo natango, uudhano ohawu kaleke omalundji ogendji geli muundjolowele.

Monale aantu sho yali haya landithathana kapwali puna iimaliwa oyali owala ngele gumwe ota gandja iilya ye mukwawo te mupe ongombe nenge oshikombo.

Omahangano goombaanga, uukalata wawo owu na omalwaala ga yooloka nomalwaala ngaka ogi ikwatelela koshimaliwa shoka hashi ya kokakalata hoka.

Iimaliwa oya simana oshoka oyo hayi longithwa uuna aantu taya landa oompumbwe dhawo dha kehe siku. Oyo wo natango hayi longithwa uuna aantu taya futu omikuli nenge taya futu oosikola dhaanona yayo.

Omahangano goombaanga ohaga kambadhala okuyambula po oosikola miinima ya yoolokathana. Ohaga vulu okugandja oshimaliwa nenge taga vulu okugandja iitungithi, opo oosikola dhi vule okuya komeho.

Omahangano goombaanga ogena woo na tango eyakulo ndyono hali vulu oku kala lyamonika kaa yakulwa yawo okupitila poongondhi ndho peke, nomukalo nguka aayakulwa yawo inaya pumbwa oku enda oondjila oonde yaye komahala goombaanga ihe otaa vulu okulongitha oongondhi dhawo dhopeke.

Molwa ehumokomeho, monena aalongithi yoombaanga otaya vulu okumona ombapila yashoka sha li shi inyenge moombaanga dhawo taya longitha omalungula.

MoNamibia omu na oosikola odhindji dhopaungomba ndhono tadhi longo aantu nkene ye na okwiilongela yo yene taya longo nomake gawo nomukalo nguka epangelo olya tsakanekwa ondjilakati.

Omahangano ngoka goombanga ohaga dhike uutala wawo pomaulukilo gapaipindi ga yoolokathana, opo ga vule okufala omayakulo gawo popepi noshigwana.

Omahangano goombanga ohaga vulu wo natango okutsa omukumo aayakulwa yawo ya vule okukala taya pungula nombaanga, naashika ohaye shi ningi okuya po nomathigathano ga yooloka.

Oshimaliwa osha simana. Iimaliwa ohayi longithwa okulanda iikulya, hayi longithwa okulanda iikutu oshowo okufuta oosikola dhaanona yetu.

Omahangano goombaanga nago ohaga kutha wo ombinga ngele tashiya pomaulikilo giipindi, nomukalo nguka omahangano ngaka ohaga fala omayakulo gawo po pepi naantu mboka ya pumbwa omayakulo.

Opuna wo omukalo ngoka hono aayakulwa yombaanga taya vulu oku kala yakwathana nomahala mpoka yahala okuya nenge naashoka yahala oku landa okupitila pangodhi. Omukalo nguka aantu inaya pumbwa okweenda ya katale kutya iinima oyina ingapi koositola ihe otaya vulu okwiimona koongodhi dhopeke.

Omahangano goombaanga ohaga kwathele wo natango ngele tashi ya poku yambidhidha aanangeshefa aashona nenge ngele tashi ya poku yambidhidha iinyangadhalwa moshilongo ashihe.

Molwa omaungomba nehumokomeho aantu mboka aantu ihaa gongala we oshipala noshipala uuna ya hala okukundathana sha ,onkee oha longitha omalungula okukundathana.

Omiti odha simana, oshoka opu na aanongontu mboka haya hongo iinima okuza momakota gomiti. Iinima mbika ohaya vulu okuyi landitha po ya vule okumona iiyemo yo ya vule okulanda oompumbwe dhawo dha kehesiku.

Aanangeshefa yamwe aashona ohaya longitha omake gawo oku eta po iinima yayoolokathana. Aanangeshefa mbaka ohaya vulu okuhonga iinima ngaashi iipundi, oombete, oosikopa, iitaafula nosho tuu.

Omahangano goombanga ngoka haga taamba iimaliwa mbyoka iikukutu ogena uushina mboka hawu kwathele aanilonga yookombanga okuya lula omwalu gwiimaliwa mbyoka iikukutu shika osha ninga iilonga iipu no hashi endelele.

Oosikola odhindji dhopaungomba ihadhi pula naana aantu ya kale ye na oonzapo dhontumba oshoka oye shi koneke kutya aantu yamwe oye na uunongo womomake, ihe moosikola itaya vulu mo.

Aantu inaya pumbwa okunwa omalovu ogendji oshoka, ngele oga ningi ogendji molutu, ohaga vulu okupiyaganeka uuluyi womuntu. Omalovu ohaga vulu wo natango okweetitha omuntu a vule okuninga iinima iiwinayi, kashi li pahalo lye.

Okuhumbata iimaliwa yomafo ohashi kala oshipu shiv ulithe okuhumbata iimaliwa mbyoka yiitenda , oshoka iimaliwa yomafo iipu yo woo natango kayi na ondjundo yife iimaliwa mbyoka yiitenda.

Omahangano goombaanga ohaga kambadhala ano okukwatha mpoka taga vulu. Ohaga kambadhala okuyambula po oongeshefa ndhoka oonshona taye yape iimaliwa yo ya vule okukoka.

Iimaliwa yiilongo oyindji oya longwa momikalo dhili mbali iimaliwa mpono yena iimaliwa mbyoka yomafo oshowo Iimaliwa mbyoka yiitenda.

Iimaliwa oya simana oshoka ohayi longithwa okulanda oompumbwe dhaantu dhesiku nesiku . Iimaliwa oyo wo hayi longithwa ngele aantu taya futu omikuli.

Omahangano goombaanga oge ya po wo nomukalo ngoka omupe mono aayakulwa yawo taya vulu okupula omikuli okupitila moongodhi dhawo dhopeke. Momukalo nguka aayakulwa inaya pumbwa we okuya koombaanga, ihe otaya vulu okulongitha oongodhi dhawo dhopeke okupula omikuli.

Aanongo ohaya vulu okuhonga oshowo okwoopaleka omakota gomiti yo ya vule okweetapo iinima mbyoka taya vulu okulongitha.

Iimaliwa yiilongo yi i lile oyi na ongushu kaa yi thike pamwe, nongushu ndjika ohayi vulu okukala tayi shendje esiku nesiku nenge owili kehe, ohayi vulu okukala ya londa nenge tayi vulu wo okugwa pevi.

Molwa ehumokomeho opu na omukalo ngoka aantu monena haya vulu owala okulanda taya longitha uukalata, taya landa koositola dhi li kondje yoshilongo.

Omahangano ngoka goombaanga ohaga longitha uukalata mboka wi ilile momalwaala nuukalata, nomalwaala ngaka ogi ikwatela kutya okakalata hoka ohaku ya oshimaliwa shi thike peni muule womvula.

Olundji kiimaliwa yoshilongo kehe ohaku kala kwa thanekwa omathano ngoka ge na shi taga popi kombinga yoshilongo. Naa ngoka ogo omukalo omuwanawa koohembundangele oku ilongela ko.

Molwa oshikukuta aanafaalama oyendji ohaya iyadha taya kanitha iimuna yawo oshoka kapu na omeya gagwana okunuwa kiimuna go omwiidhi inagu koka nawa okuliwa kiimuna.

Momakota gomiti omo hamu zi iiti mbyoka hayi hongwa kaanongo ngele taya ningi iipundi, iitafula, oosikopa noshowo iinima oyindji.

Omahangano goombaanga ogena wo omukalo ngoka omupe, ngono aanasikola haya vulu okukala yaluthilwako kiihohela yawo ngele tashiya pokumbaanga oshoka ihaya mono natango iiyemo yagwana nokukuthwa iihohela.

Opu na omikalo odhindji dhiiyenditho shi ikwatelela kiilongo. Miilongo ngaashi yooAngola aantu ohaya longitha oombasikela uuna taya zi pehala lyontumba ya uka pehala ekwawo.

Molwa ehumo komeho monena aanangeshefa oyendji otaya vulu oku landitha, taya landitha kaantu mboka taya vulu oku kala taya futu pamukalo gombaanga oku pitila pangodhi.

Oshapumbiwa opo aantu yaahafuvike nenge yaaha pungule iimaliwa momagumbo ihe yavule okupungula noombaanga, oshoka ngeke aantu otaya pungula iimaliwa momagumbo nena iimaliwa moshilongo otayikala yaahemo.

Omahangano ngoka goombanga ohaga nyanyudha wo aayakulwa yawo nge tashiya pomasiku ngoka gena oku dhimbulukithwa. Ohaga vulu okuyapo nomathigathano moka aayakulwa haya kutha ombinga yo taya isindanene oshoka shina oku sindanwapo.

Okukala wuna okambo kombaanga oshasimana nayi noonkondo oshoka uuna wuna iimaliwa yili peke ohayi vulu okuyakwapo nuupu nohayi vulu oku ningilwa omu yonena nuupu.

Monena aantu otaya longitha oongodhi ngele tashiya pamayakulo ogendji gombaanga. Nomo mukalo nguka aantu oyi iyadha taya kengelelwa iimaliwa yawo kookalya mupombo.

Opu na uukwatya mboka wu na okutalikako opo oshinima shiithanwe onga oshimaliwa. Oshimaliwa oshi na okukala shi na ongushu, oshi na okukala hashi vulu okuhumbatwa natango oshimaliwa oshi na okukala osho hashi metitha ongushu yiinima.

Oosikola ndhoka dhopaungomba otadhi kwatele komeho aalongwa nkene yena okulongitha omake gawo ya vule okunduluka po iinima ya yoolokathana no yavule okwiilongela moonkalamwenyo dhawo.

Oosikola dhopaungomba otadhi longo aantu nkene yena oku longitha omake gawo nankene wo yena oku tameka oongeshefa dhawo yavule oku kala tayi imonene iiyemo yawo yene.

Omahangano goombanga ohaga vulu wo okugandja omikuli kaanafalama mboka ya kanitha iimuna yawo sho omvula yali inaayi loka nawa nenge molwa ngaa uupyakadhi wontumba.

Osha simana uuna aayakulwa yoombaanga ya mono omainyengo gafa ga nika uumbudhi koombanga dhawo, ya vule okudhengela ombaanga meendelelo sho shi vule okukala sha kandulwa po.

Oshapumbiwa opo aantu kaaya kale ye na iimaliwa oyindji pomake nenge kaaya pungule moondooha nenge kohi yomatalashe oshoka iimaliwa otayi pu mo moshilongo noombaanga otadhi kala dhili mompumbwe yoshimaliwa.

Manga omuntu ino za moshilongo shimwe toyi koshilongo oshikwawo, owa pumbwa okutseya kombinga yondjele yoshimaliwa. Oshoka owa pumbwa okushendja oshimaliwa wu pewe oshimaliwa sho moshilongo shiyaka wu uka.

Ombaanga ndyoka yaWindhoek oyina omayakulo gayooloka okukwathela oshigwana, oyina ompito ndjoka omuntu tavulu okupatulula ombaanga ye tavulu okulongitha ombaanga ndyoka una eli kondje yoshilongo.

Omahangano gombaanga ohaga kwathele wo natango aayakulwa yawo ngele tashi ya pomatseyitho giipindi. Ohaga kuthile ko aayakulwa yawo koondando dhoka dha gwa koositola moshilongo.

Uuna aantu taya zi koshilongo shimwe yuuka koshilongo oshikwawo, ohashi pumbiwa opo aantu yavule okulundulula iimaliwa okuza moshilongo shoka tazi alundululile kiimaliwa yoshilongo shiyaka ahuka opo avule okulongitha iimaliwa moshilongo moka yuuka oshoka, kehe oshilongo ohashi longitha iimaliwa yasho.

Uuna aantu taya landa iinima mbyoka ha yi kotha iimaliwa oyindji, osha simana okulanditha uukalata wawo woombaanga, oshoka okulanditha iimaliwa oyindji, ohashi eta ookalyamupombo.

Olundji aantu mboka haya longitha oombaanga oyi iyadha taya kengelelwa iimaliwa yawo kookalyamupombo. Molwa omukalo nguka, oombaanga ohadhi kambadhala dhi tse aantu omukumo ya vule okulongitha uukalata wawo, yaa humbate iimaliwa oyindji peke.

Opu na oosikola dhopaungomba ndhoka dhiindjipala monena moshilongo. Oosikola ndhika ohadhi longo aantu nkene ye na okunduluka po iinima taya longitha oonyala dhawo.

Omahangano goombaanga oge li taga tsu omukumo elongitho lyokakalata ngele aantu yevna shoka taa landa noositola, mokushinga oya ningi elongitho ndika lyikale lyoshali, ano aayakulwa inaapumbwa okufuta iihohela yasha ngele taa longitha okakalata taya landa.

Omahangano goombaanga ohaga kambadhala woo natango okukwathela aantu ngele tashi ya komaudhano, oshoka oge wete kutya omaudhano oga simana nohawu lelepeke oonkalamwenyo dhaantu.

Molwa ehumokomeho aantu oyendji mboka haya longitha oombaanga oyi iyadha woo natango yaningi iihakanwa ngele tashiya pokukengelelwa . Ano aantu monena ohaya vulu okulongitha ongodhi taya longitha iinima mbyoka yombaanga nomomukalo nguka aantu oyendji oyali ya kengelelwa.

Molwa ehumokomeho moositola odhindji dhokondje yiilongo aantu inaya pumbwa we ekwathelo lyaantu ngele tashiya pokufuta ihe aantu ohayayi owala moositola taya kutha shoka yahala yo taya idhengithile iinima yawo yoyene inaya pumbwa ekwathelo lyomuntu.

Aanongo ohaya longitha omake gawo okunduluka po iinima yayoolokathana, ohaya longitha omakota gomiti opo yavule okuhonga mo iipundi nosho wo iitafula.

Omahangano goombaanga ohaga tseyithile woo aayakulwa yawo nkene shili shasimana okukala wuna omakwashili paleko oshoka esiku toka adhikwa kuudhigu oto kala wa pumbwa oshimaliwa.

Molwa oosikola dhopaungomba monena aantu oyendji ohaya vulu oku imonena iiyemo miilonga yawo yo ko make. Oshoka aantu oyendji oyena oongeshefa dhawo moka haya nduluka iinima taya longitha omake gawo yoyene.

Omahangano goombaanga ohaga kambadhala wo natango okutseyithila nokunkilila oshigwana kutya inashi kala owala shi ikolele moshimaliwa shoka hashi mono uuna taa longo iilonga yontumba, ihe ya kale wo haya kambadhala oongeshefa dhopomunkulo ndhoka tadhi vulu oku ya pa iisimpo.

Omahangano goombanga ogena woo omakwashilipaleko ngokaa gelipo gayooloka. mpono pena omakwashilipaleko gomafumbiko omashilipaleko giinima nomakwashilipaleko woo natangoo guunafalama.

Ombahiteli iha yi monika yo woo natango oyili mombepo, onkene osha simana uuna omuntu amana oku longekidha oshikulya shikale sha siikilwa, opo uuna oombahiteli ta dhi tuka dhaa ha tukile koshi kulya.

Esiku nesiku opuna oompumbwe ndhoka dha pumbiwa moonkalamwenyo dhaantu. Onkene omahangano goombaanga, ohaga kambadhala ihe okutseyithila oshigwana, uuna oondando dhoompumbwe ndhoka dhagwa pevi koositola dhi ili nodhi ili.

Opena aantu mboka haya longitha omake gawo okunduluka po iinima ya yoooloka. Iimina mbika omwa kwatelwa iipundi, iitaafula, ombete nosho wo oosikopa ndhoka haya hongo oku za momiti.

Iimaliwa oyina omaukwatya gayooloka. Oshimaliwa oshina okukala tashi vulu oku topolwa. Nande nashikale tashitoplwa oshina oku kala tashi ulike ongushu yasho.

Omathigathano ngoka haga e twa po komahangano goombaanga oga simana oshoka, aantu oyendji ohaya isindanene mo iinima yolela, ongele iisimpo nenge iinima mbyoka ngaashi oongodhi dhoka yapumbwa moonkalamwenyo.

Olundji omafo ngoka giimaliwa nenge iimaliwa mbyoka iikukutu ohayi kala ya thanekwa iinima mbyoka tayi popi sha kombinga yoshilongo shoka. Oyindji ohayi kala ya thanekwa omvula ndhoka oshilongo sha li niita naantu mboka ya mangulula oshilongo.

Unene pomathimbo ngoka gomatango omanene , omahangano goombaanga ohage ya po nomathigathano ogendji nelalakano opo aayakulwa yawo ya vule oku kutha ombinga yo ya isindanene sha, momukalo nguka aayakulwa yawo oha ya nyanyudhwa.

Iimaliwa oyindji yiilongo oyathaanekwa omathano ngono taga dhimbukukitha oshilongo nkene shali petameko, naashika oshili oshitopolwa shondjokonona yoshilongo.

Opu na wo aanangeshefa mboka ye na ooapoteka dhawo dhopaumwene. Ooapoteka ndhika ohadhi landitha omiti nohadhi kwathele unene, oshoka ethimbo limwe miipangelo ohamu vulu okukala mwaa he na omiti.

Omahangano goombaanga ohaga kutha woo natango ombinga kehumokomeho nosho woo ke koko lyiilonga. Ohaga vulu natango oku gandja iimaliwa mbyoka aantu taya vulu oku longitha uuna yahala ya tsikile nomayilongo gawo gokiiputudhilo yopombanda ihe oyeli mompumbwe yiimaliwa.

Opuna iimeno yimwe ndjoka yatalikako hayi vulu oku dhenga oombepo oombwinayi momagumbo. Iimeno mbika ohayi kunwa muunima uushona, etayi kala yili piiyelo yomagumbo oshoka yimwe ohayi dhenge oombepo dhanyata noombepo dhaakwampungu.

Omahangano goombaanga oge na wo aaniilonga mboka haya vulu oku kwathela oshigwana nkene ye na okulongitha oshimaliwa shasho. Omukalo nguka oshigwana ohashi vulu okukala sha endithwa po nkene shi na okulongitha oshimaliwa shawo nuukeka

Omahangano goombaanga ohaga etapo woo natango omaudhano mono aantu haya nulu oku kutha ombinga nohaya vulu oku kala yi isindanene omagano ngono taga sindanwa muudhano muka.

Miilongo oyindji omuna omatala ngoka aalandi oshowo aalandithi haya tsaakanene. Momatala muka ohamu kala muna iilandithomwa yi ili noyi ili mbyoka aantu ya pumbwa.

Omahangano goombaanga oha ga kambadhala wo okutsa omukumo opo aayakulwa yawo ya kale taya longitha uukalata uuna taya landa. Oshoka osha nika oshiponga okuhumbata imaliwa yili omwaalu ogundji.

Omiti odhasimana oshoka momakota gadho omo oonkulungu hadhi kutha iiti mbyoka yavule okuyi honga nawa yo yavule oku etapo iinima ngaashi iipundi niitafula.

Omahangano goombaanga ogeli po wo oku humitha komeho iilongo. Ohaga kambadhala wo natango oku gandja mpoka tashi vulika koongeshefa ndhoka oonshona opo dhi vule oku koka.

Olundji oositola ndhoka hadhi landitha iikulya, iikulya mbika ohayi kala yagamenwa. Shika ohashi gamene opo aantu oyendji tayeya moositola , yaaha gandje oombahiteli kiikulya mbyoka yili moositola.

Omahangano goombaanga ohaga vulu wo natango oku yapo nomathigathano ga yooloka, moka oshigwana shina ohokwe oku landula oombaanga ndhika, oshoka oyendji oyali ya isindanene mo iinima oyindji, niisimpo wo mbyoka ya longitha moompumbwe dhawo.

Molwa uulingilingi omahangano goombanga ohaga kambadhala okulondodha oshigwana, opo shaa gandje uuyelele wawo wombaanga okupitila mongodhi.

Omahangano ogendji gombaanga oga simaneka uundjolowele wele waa yakulwa yawo, noha ga kambadhala oku sila oshigwana oshimpwiyu ngele tashiya pethimbo ndjoka djonkalo yombepo tayi shendje.

Opena oonkulungu dhono hadhi vulu okundulukapo iinima mbyoka hayi vulu okulongithwa moshigwana. Aantu mbaka ohaya longitha iikaha yawo yavule okundulukapo iinima ngaashi iipundi, iitafula, oombete , Ooskopa nayilwe oyindji.

Ombaanga yoshilongo oyo yina iilonga mbyoka yo ku ninga iimaliwa, yo woo natango, oyo woo yina iilonga mbyoka yo ku topolela oombaanga ndhoka oonshona iimaliwa yoshilongo.

Opu na omahala ngoka ga tungwa po onomenawina nelalakano ga kale haga landithilwa. Omahala ngaka ohaga ithanwa omatala. Ohaga kala gu udha noonkondo, oshoka konyala ohamu kala mu na iinima ayihe mbyoka aantu ya pumbwa.

Omahangano gombaanga oge eta po omikalo odhindji moka aayakulwa yawo taa vulu oku kala ya mbaanga nenge taa vulu oku kala ya pungula iimaliwa yawo nomahangano ngoka goombaanga.

Omahangano ogendji ngoka goombaanga ohaga kambadhala oku tseyithila aayakulwa yawo kutya, otaya vulu okuninga iihakanwa sho mo nena tuna aantu ookandjamupombo mboka taya kengelele aantu iimaliwa yawo yokoombaanga.

Omathano ogendji ngoka haga thanekwa kiimaliwa yiilongo, ogo wo haga dhimbulukitha aantu nkene oshilongo sha li petameko, gamwe ohaga longithwa nokuli sho oshilongo sha li muukoloni.

Omahangano goombaanga ohaga kwathele wo ongeshefa dhoka ooshona ngele tashiya komatseyitho giipindi, ohaga kambadhala wo okutseyitha ko iipindi mbyoka yina oondando dhagwa yi tseyithilwe oshigwana

Omahangano ngoka goombaanga ohaga kambadhala esiku nesiku ga tseyithile oshigwana kutya uuna shi imono sha ponokelwa kookalyamupumbo inashi pumbwa okukuutumba nenge okumwena, ihe otashi vulu okudhengela onomola ndjoka yoshali yombaanga.

Uuna aantu taya pewa omikuli koombanga opena iihohela mbyoka hayi vulu oku kala ya futwa sho omuntu ta shunitha omukuli ngoka, niihohela mbika oyi ilile noya yooloka kutya oludhi lomukuli ngono oguni.

Aantu oyendji oya mona iilonga moositola, ongele oyo ku theta iinima yi kale kayina ontsi, nenge oku pakela. Nomo mukalo nguka, epangelo oli li lya tsakanekwa ondjila kati.

Omiti odha simana oshoka mo makota gomiti omo moka aantu haya hongo iinima ya yooloka. Ohaya vulu oku hongaa mo iitaafula, iipundi, uusikopa oshowo iinima yilwe.

Uuna aayakulwa yoombaanga yena omadhiladhilo gokutunga omagumbo ihe kayena iimaliwa ya gwana ohaya tsuwa omukumo opo ya vule okukutha omikuli koombaanga. Omikulo ndhoka dhokutunga omagumbo koombaanga odhina iihohela ya gwa pevi.

Osha simana unene uuna omahangano ngoka goombaanga miilongo, ta ga kambadhala wo natango nehumokomeho lyoshigwana. Momukalo nguka, omahangano ngoka goombaanga oha ga vulu oku gandja iimaliwa yontumba koongeshefa dhooevi, dhi vule oku yambuka po.

Monale aantu oyali ya longitha oombiga, dhoka dhali dha mewa nenge dhoka dhali dha ningwa momakuma. Ano oombiga odhali hadhi hongwa momaloya e tadhi kukutikwa, opo ihe aantu ya vule okudhi longitha.

Molwa oosikola dhopaungomba nena epangelo olya tsakanekwa ondjilakati, oshoka aantu oyendji monena otaya longitha omake gawo oku nduluka po iinima ya yoolokathana mbyoka tayi vulu oku ya etela iisimpo.

Monena oshimaliwa osha pumbiwa esiku kehe, oshoka oshimaliwa oha shi longithwa mpaka naampeyaka, miinima ya simana, ngaashi okufuta okakalata koshipangelo nenge oku landa oopela.

Pomahala mpoka hapu landithwa iinima ya yooloka opwe ya omukalo omupe, opo omahala ngoka ga kale ga topolwa, ano mositola ngele oyiikutu namu kale owala iikutu nongele oyiikulya, namu kale owala iikulya.

Oshili shanika oshiponga uuna aantu yahala okukala niimaliwa oyindji pomake, oshoka iimaliwa mbyoka ohayi vulu okuyakwapo mbala. Ihe uuna yapungulwa koombaanga ohayi kala ngaa yafa yili megameno.

Iimaliwa oya simana oshoka monena oyo hayi longithwa onga okutala ongushu yiinima ano aantu ohaya longitha iimaliwa ngele yena shoka taya landa nenge yena shoka taya futu.

Kiinimamwenyo oha kuzi wo iipa mbyoka hayi ningwa iipu etayi mewa momukala moka tayi vulu ya ningwa po ongele iikutu, oongaku, nenge omapaya.

Omahangano goombaanga oga kambadhala okuyambula po omaudhano moosikola, oshoka uudhano owa simana nohawu ningi omalutu gaantu ga kale ge li muundjolowele.

Iimaliwa oyindji yiilongo yayooloka than oyathanekwa omathano ngoka tagadhimbulukitha oshilongo momukalo ngoka shali, omathano ngaka ogendji ohagakala taguulike ondjokonona yoshilongo.

Molwa ehumokomeho, iigongi oyindji monena inayi pumbwa we aantu taya tsakanene oshipala noshipala. Ihe ohayi vulu oku ningilwa komalungula hoka aantu taya longitha uutekinolohi opo kehe gumwe a kale a fa e li moshigongi moka.

Opena oonkulungu dhoka hadhi vulu okulongitha iipa yiiyamakuti nenge yiinamwenyo okuninga iizalomwa ongele oongaku, oombindja nosho wo omapaya.

Aantu ohaya longekidha iimaliwa ngele tashiya piinima oyindji yomuuyuni. Aantu ohaya landa taya longitha iimaliwa oshoka iinima oyindji monena ongushu oyili miimaliwa.

Omeya oga pumbwa oku kwatwa nawa oshoka ohaga pumbu. Ngele omuntu ta yogo okwa pumbwa oku yogela moshiyaha nenge moshikwatelwa shasha opo omeya kaaga hepe.

Opena oonkulungu, dhoka ha dhi longitha uunkulungu womake gawo oku nduluka po iinima ya yoolokathana. Oonkulungu dhika oha dhi vulu okuhonga iinima, oyindji, okuza momiti, ano momakota gomiti.

Molwa ehumo komeho, nena aantu nenge aayakulwa yoombaanga, otaya vulu okungitha oongodhi hdhawo piinima oyindji mbyoka yapamba oombaanga.

Osha simana una aantu taya kutha iimaliwa yawo yekeyi fale nenge yekeyi pungule koombanga yakale yeyi manga ya yalula kutya omwaalu nguno ingapi. Naashika ohashi kala oshipu opo iimaliwa yaalya lyakane.

Oshapumbiwa ngele aantu taya pungula iimaliwa yawo moombanga oshoka ngele oya pungula momagumbo nena iimaliwa moshigwana otayi kala ya pumbamo.

Olundji kehe oshilongo uuna tashi nyanyangidha nenge tashi eta po edhiladhilo lyokuninga oshimaliwa ohaya kambadhala ya kale ye na ethano kutya koshimaliwa otaku kala ku na shike. Nomukalo nguka oshimaliwa otashi vulu okudhimbulukitha omapipi ngoka tage ya nkene oshilongo sha kala notashi vulu okudhimbulukitha ondjokonona yoshilongo uunona mboka tawu ya.

Moshilongo omu na wo aanangeshefa mboka ye na oongeshefa oonshona. Aanangeshefa mboka yamwe oyo mba ye na omatukutuku ngoka gokukwatela komeho aatalelipo uuna taye ya okutalela po oshilongo, oshoka kaye shi mo nawa.

Omahangano gombaanga ohaga tseyithile aakwashigwana nkene yena oku kala ya kandulapo ookalyampombo na nkene shina okukwata ookalyampombo.

Omahangano gombaanga ohaga vulu wo okuhumitha komeho oshigwana. Omahangano ngaka ohaga vulu oku gandja oshimaliwa shontumba koosikola nelalakano, opo ya tambulepo elongo.

Osha simana wo opo uuna aantu mboka haya longitha oongodhi ngele tashi ya pomayakulo goombaanga , ya kale ya mona kutya oongodhi dhawo otadhi endele pamwe nomayakulo gombaanga oshoka ohaga shendje ethimbo nethimbo.

Momagumbo gopashiwambo omuna iinyanga mbyoka yili iyali, puna oshinyanga shondjugo po puna oshinyanga shoka shomusamane mwene gwegumbo. Piinyanga mpaka ohapu adhika iipundi mpoka aantu taya vulu okukuutumba.

Omahangano ogendji goombaanga ohaga kambadhala woo okuyambulapo omahangano omakwawo opo gavule oku koka. Oha ge shiningi noku ga pa oshimaliwa shontumba shono omahangano ngoka taga vulu oku longitha opo ga hume komeho.

Iimaliwa ohayi longithwa pomikalo dhayooloka. Iimaliwa oyo hayi longithwa okulanda iinima nosho wo okufuta oondjo oshowo omahangano. Ohayi longithwa wo okufuta oosikola.

Omahangano gombaanga ohaga tseyithile wo aayakulwa yawo uuna iihohela yontumba ya gwa pevi. Iihohela mbyoka aantu haya futu ngele tashiya piihohela yooaumwene, inashi fa iihohela mbyoka aantu haya futu

Omahangano ogendji goombanga ,ohaga kambadhala gakadhike uutala wawo pooha dhaantu, opo gavule okugandja omayakulo kaantu mboka, iitaaya vulu okuthika poombaanga popwene.

Iimaliwa oyindji yiilongo yi ili oya thanekwa omathano shi ikwatelela kondjokonona yiilongo mbyoka. Shika osha simana oshoka ohashi dhimbulukitha kehe gumwe ondjokonona yoshilongo.

Epingakanitho lyoshimaliwa olya simana kehe, ohatwiyadha thimbo limwe oshimaliwa shoshilongo shontumba shalonda nenge shaya pevi momunkalo nguka, una wahala wuka talelepo oshilongo shika owuna tango oku pwilikina poka ondjelo yoshimaliwa yathikama.